Madhokoteya anenge akapfeka nhumbi dzavo vakavhara miromo nemiro dzavo kuti vasa fema mweya yakashata pavanenge vari muzvibhedhlera vachirapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Gore rega rega vantu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana siyana, vanoungana vachibhuya ngendaa yendaramo yakanaka, vachifundisana ngemitombo inosisa kuti vantu vashandise.

Nyika dzepashi reshe dzakaona zvakakosha kuchengetedza utano hwevantu kusanganisira nevana vadoko vechibatsirwa. Tinoona vana vachipuwa zvekumwa kuri kuchengetedza utano hwevana vadoko.

Vantu veshe ana baba, madzimai vane ntumbu vanoenda kundo hloiwa kuzvibhedhlera vorapiwa ndikona kwavando batsirwa.

Tinoona mbatso dzakasiyana siyana dzekurapira varwere kozoita dzimweni mbatso dzinoshandiswa kuti vandu vaone kuzorora nedzimwe mbatso dzevanotengesa mitombo dzinenge dziripo.

Kuzvibhedhlera kunoonekwa njira dzinokhombidza kunorapirwa vatenda ,mbatso dzinorapirwa vatenda dzinokhombedzwa .

Vantu veshe vanorwara vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera, kuti vaende kundorapwa urwere hwavanenge vanaho. Muntaraunda yega yega vantu vanokurudzirwa kuti vaende kundorapwa kuzvibhedhlera, urwere hwakaasiyana-siyana.

Zviro zvakakosha yaemho kuti nguwa zhinji nguwa yeshe vanhu tioneke techipfeka vhara miro nemuromo kana tichishanda, zvinoita kuti tisaita urwere.

Mitombo yechiyungu inowonekwa kuzvibhedhlera neimweni inoonekwa kuzvimbatso zvinotengesa mitombo yechiyungu. Inoshandiswa kurapa vantu vanorwara.

Kuchibhedhlera kunoonekwa mitombo yakawanda, yakasiyana-siyana, inoshandiswa kurapa vantu vanenge vane urwere hwekuhudha. Vantu vanohudha, vanopuwa mishonga, mitombo kuzvibhedhlera.

Mitombo yakawanda yaampho inoonekwa muchibhedhlera yechiyungu inoshandiswa kurapa varwere vanorwara.

Kuzvibhedhlera vanachiremba vano detsera madzimai panguva yavo yekupona vechibereka vana .

Nzvimbo dzinodzidziswa vantu zveutano dzakasiyana siyana kusanganisira inozwi Sangwa polithekiniki inzvimbo inodzidziswa vantu zveutano. Saka chiungu chakanaka.

Zvakakosha yambo kuti muntu weshe aoneke achiona chikafu chine utano chakadai nekurya sadza nebhinzi.

Zvakakosha maningi yaambo kuti mundu weshe unoita zvekurumba, zvemitambo dzakasiyana siyana aone nguwa yekuzvigwinyisa.